Lɔɛ kaa koɔroo zie la kaa lɔɛ wa kaa de kaa eŋ a eŋgyime poɔ a dɔɔ naŋ are koɔraa a lɔɛ kaa o su la kparrezeɛ a seɛ koresɔglaa a lɔɛ kyɔŋ la laen kaa wa de a kaa kaŋ meŋ leɛ beŋ la o lomboreŋ lɛ.

Noba la are, kõͻ la ka ba ͻnnͻ. Ba biŋe la booti sͻgelͻ ane orͻba sͻgelͻ ane talakpomo ane gyԑԑrekare. Pͻge kaŋa arԑԑ la su kpare sͻgelͻ ka kaŋ meŋ are a seԑ wagyԑ kyԑ pԑgele orͻba a ͻnnͻ a kõͻ.

Doŋene la a be mõͻ poͻ a deԑnԑ. Gbeŋini ane mͻnaabo. A gbeŋini mine be la a mͻnaabo zuŋ a zeŋe, ka mine meŋ be a nimitͻͻreŋ a deԑnԑ. ka mine meŋ digiri a gbeŋini kaŋa waana ne. A gbeŋini waa la dõͻ lԑ, ka a mͻnaabo meŋ e sͻgelaa lԑ.

Neŋyaga na are, ka ba mine zeŋ, ka ba mine gbi dumo. Ba mine sue kparre sɔgelɔ, ka ba mine su kparre peɛle, ka kūū daga a biŋ ba lamboriŋ, ka ba mine vɔgele zupili zɔgelɔ ka ba mine vɔgele zupili peɛle.

Lɔɛ ayi la feesi taa sokoɔraa zuŋ, kaŋwaa la zeɛ ka kaŋa e bompelaa ka noba be a lɔɛ naŋfeesi taa puoriŋ ka dɔɔ kaŋ su kpare pelaa ane kuri pelaa a eŋ nyebogiri bompɔgeraa.

Yɛrii la be ba ŋmenpuori dieŋ ba gbi la dumo a puoro a ŋmen mine eŋ la a nyɔboore bompgraa ba nyɔboboŋ mine meŋ le la bompeɛli ba zureŋ mine meŋ vɔɔli la zupile a ba zuŋ.

Nobɔ la ar ar a sɛlɛ folaware. Ba eɛɛ bata, pɔbɔ bayi a de dɔɔ bonyeni. A pɔbɔ bayi su la kuryaayi a seɛ kuryaayi. A pɔɔ kaŋ naŋ be a sonsonleŋ toŋ la walentembuuti.

Baa la gaŋ ka bibiiri banaare wa ka ba ɔŋaa kõɔ. Kaŋ su la kpar-sɔɔlaa ka kaŋ meŋ su kpar-dɔre. Kaŋ vɔgele sapili, ka kaŋ meŋ taa bootipelaa, ka kaŋ meŋ taa bootipelaa, ka kaŋ meŋ la taa booti buluu, tɛne be la a kõɔ lomboriŋ.

Noba la are, ba tona la toma. Ba su kpareyaayi a vɔgle zu a vɔgle a vɔgle kpogle kpogle-peɛle. Ba toore la boma ba nu. Ba ti la kuruu a kuruu waa la doɔ, ka boma be ba lamboeŋ, a meŋ waa la dɔre.

Noba la kyԑnԑ, ka mine peerԑ ziire. Ba mine su la kpare sͻgelͻ ane kuri sͻgelͻ, ka mine meŋ su kpare zeere ane kuri zeere. Kaŋa pԑgele la saare a peerԑ zie, o su la kpare pelaa ane kuri zeԑ.

Noba la are a te taa nuuri gͻlle, a zԑŋaa nuuri ba naŋ te a taa. Ba su su la kpare zeere a de wagyԑ buluu a le a kpare zeԑ eŋԑ. Ka sola biŋ ba sensogeliŋ.

Bibiiri la zeŋ kuruu zuŋ. Ka orͻba zage biŋ ba nimitͻͻreŋ, ka bͻtͻre meŋ biŋ biŋ e peԑle lԑ a be ba nimitͻͻreŋ. Ka daŋkyin be ba puoriŋ a waa doͻ.

Noba la tona toma. Kaŋa arɛɛ la ka kaŋa zeŋ ba vɔgele la kpawoɔ bompeɛle. Ba su la kpare yaayi bondɔre ka kue be ba zusogaŋ.